Wɔmitɔwo nɔ anyi ɖe gbɔta eye wole nu biam amesiwo le eme tsom va le yiyim vi le wosi eye wo ŋtɔwo le nu ɖum wole susuewo ɖe asi amewo le mɔ dzi va le yiyim eye ʋuwo le eme tsom

Nya nyadzɔdzɔŋlɔlawo le takpekpe me. Eye miekpɔ be wo katã wo le emɔ ɖe asi le nyadzɔdzɔwo le ɖe woƒe mɔwo dzi eye ɖewo tsɔ agbaleŋlɔti kple agbale le eŋlɔm eye ɖewo le nu ƒom le nyadzɔdzɔ si le dzɔdzɔm la ŋuti.

Ame yawo le dzogbe le zɔzɔm le sɔwo dzi eye wole akplɔwo ɖe asi. Eɖewo le kposɔwo dzi eye mia kpɔ egbedamawo le wò xa. Hã bubuwo zɔ va tu wò ye wò zɔ nɔ.

Sɔhɛ wole aƒuta le abo ƒom le fefe ɖim eye aƒu la dze agbo nyuie le gbagba ɖe anyi. Dzidzɔ kpɔkpɔ tɔxɛ le dzi yim le wodo me. Eɖewo le zɔzɔm eye eɖewo ɖo asi ali le nukpɔm le adzɔge.